Kuni lelanohu sidaami gido hawassa afamao bayicho ikana ko’o bayicho gidoni waa gidonni amadinha ikana kuni doyichino babatitino dogo dagge ganiba yitinowati.

Tenne doogo hawaasi quccumira tenne mule loonsoni doogoti. Tenne doogo gobbanke itiyophiyu gashshaanchi Doctor Abiyi Ahimedihuno dayee towaati woyiite Ani afoomma.

MUro giddose addi addi horo giddose amadinno insa ba'anoki gede seekine korophine agara hasiisanonke ise mule noo mini addi addi horo giddosi amadinno

tini aleni leltano misileni maayi leelano yinnumoro. kuuni ama'note mineti. mine shae noo. woluri barcimuno noo. bokiseno noo. woluri masiqaluno noo. minido minu lowo gesha tunsote. mayira yinumoro korente hoginohura.p

Bashshonni reemmoni maaxi hige Harqi Bashshonni reemmoni maaxi hige Harqi Harqi hige maaxi reemmoni Bashshonni qarramiro daye mitii me dayommo !

tini maa xawissanno misileeti? qooxeessisera may leellanno? tenne aana leellannori maati yitine heddinanni? tini seennu seesaho horoonsiranno woy buudhanno qalameeti

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinfille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote xa tenne yannanni togoo footo haara danchate muziiqu uduunni gitaarete yaate tini

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinsille amaddino footooti yaate qoltenno mannu kompiitere amade horonsiranni nooti leeeltanno

Kuni mati yinumoha ikiro harich gaarera ofolite noo ooso woyi manna nooha ikanna Kuni mati yinumoha ikiro hanja muroni biife urite

Mitto Loonseemmo lawishsha ani babbade borreessanna xaano mitto lawishsha ha runse Mitto Loonseemmo lawishsha ani babbade Mitto Loonseemmo lawishsha ani.

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinsille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote xa tenne yannanni togoo footo haara danvchate

tini lowo geeshsha biiffannoti dancha gede biiffanno footo danchu kaameerinni haa'noonniti qooxeessa biiffannoti tini kultannori maatiro seekkine la'niro biiffannota faayya ikkase kultannoke misileeti yaate

Hoola!! Hiito waajishano waati shiimunni Gotti yittino baattora haayisso biiffanoti leelitanoe baatonno lemewa bade wayi waajju aliddini worora higge harranni nooho

tini maa leelishshanno yaannohura lowonta biiffanota misile xuma gede assine haa'noonnita leellishshanno misileeti kaameru danchunni haa'noonni lamboe biiffe leeeltannoqolten lowonta baxissannoe halchishshanno yaate

gaamotenni hasaabbanno hasaawa gudduro bado badotenni kifilete Loossinanni miillansara shiqishshanno gede assatenni kayinni umi jawaachishinsa gaamotenni hasaabbanno hasaawa gudduro bado.

Hakko baakteeriy sagale intanni woyte sagalete ledo afuu giddora godowa sa anno Hakko baakteeriy sagale intanni woyte sagalete ledo afuu giddora.

doogote mereereho afamanohu sumudi lowogeesha baxisanno hatonno konni sumudi qoxeesira hadhano kameelano baxisanoreeti hattenne doogo muleno dasi dasi hitanno haqe afanitanno.

Irkishshaho nabbanbannirichi hoogiro rosiisaanchu borreessate looso maxaafinsa giddo noohu gedeeha kalaqa dandaanno Irkishshaho nabbanbannirichi hoogiro rosiisaanchu borreessate looso maxaafinsa giddo.

mannu heeshshosi woyyeessate loosanno loosi giddo mitto ikkinoha daddalu looso loossaanni beetto su'masi maxaaxeessaho yinnanniha hirtanninna hidhitanni noota anfanni yaate

Kayinnilla gonxoonniwiinni ka nanni woyte dancha duuchunku dani sagalla karsiinse fooliishsho macciishshantannonke Kayinnilla gonxoonniwiinni ka nanni woyte dancha duuchunku dani sagalla karsiinse.

Doogote motorete woyi xexereesaho yinanitenni harano mancho ikkasi leelishano, kuni xexereessi manchu beeti mituwiini ka'e wole dariga rahe iillatr lowo owaante aanno

misile tini aleenni nooti lowo horonna lowo tiro afidhinote yaa dandiinanni konnira danchu kaameerinni haa'noonnite biiffannote tini misile dancha ikkase buunxanni oso'litanni nooti beeto biiffannote

Miisilete aana noohaa laanmowete aadi addi hooro noonsari loosu baase noonsari haate baasera noota kooleno shholunku loosinsa adhaa ekkanotta leelsha.

kuni tefera qeenfato yinannihu manchu lowo geeshsha biifanno umoho kofiyya wodhe nooti leeltanno albaho manaxire wodhe nooho haammatu manni mereero no

Tenne misile aana noore borroteni xawiseemohu aane noo gariniiti. Kunni borrote aana leelanori maati yiniro sase mayi polisee leeltanni nooe.

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinfille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote xa tenne yannanni togoo footo haara danchate

tini maa leelishshanno yaannohura lowonta biiffanota misile xuma gede assine haa'noonnita leellishshanno misileeti kaameru danchunni haa'noonni lamboe biiffe leeeltanno dorunni loonsoonni uduunni lellanni nooe

misile tini aleenni nooti lowo horonna lowo tiro afidhinote yaa dandiinanni konnira danchu kaameerinni haa'noonnite biiffannote tini misile dancha ikkase buunxanni

kowiicho bunu luu'lo leltanni no zayinete worre hee'noonni ispaltete aana leelannoe mannu lekanna anagano no yaate ,konnira danasi duumoho gammoojjaame baatttoho

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinfille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote xa tenne yannanni togoo footo haara danchate

Looseemmo Seennenna labballo taalo beeqqo assitanno umo gede assatenni jawaachishshinsa asse ani nabbaweemma nena la atenni ha runse Looseemmo Seennenna.

doogo kameelunnitera kameelunna bajaaje sasu goommiti hadhanni nooha ikkanna qaccete duuchu manni haranni no doogote mereero haqqeno no caabbichu shiwono no yaate

baattote aani hodhishshi giddo gaamamannohu jawu kameeli waa hogowe noohu hareretenni harerete yitanno borro iimasi borreessineenna noota xawinsoonni baseeti yaate

Tinni sidaamu dagoomu qoqqowi mootimma afantino annuwanna afantino gashaano no tinni gashaano baalu ganba yee ofole noo gari lowo geesha baxisanoho.

Kuni lelano waayi rorenika kallaqamu jironni afamanoha ikana kone kallaqqamu jironni afaminoha babtitino cemikaluba gidosi worre hayilandete qitesine mannaho siqqinshanite.

tenne basera mannu magano magansi'ranni nooha ikkanna, kuni mannino mimmitunniwa gamba yee uurre noore ikkanna, lame seenni waajjo uddano uddi're nooreeti.

Jaanjiweelo yinanni rumushshooti Kuni rumushshi duuchu Dani horo afirino kuriuu giddonni mitte lawwishahu gedera hanshu amadiro shaete woye bunaho worre horoonsi'nani yaate

Kuri lelitanori gattu gido afanitanore ikitana kurino acattona wesse labanore ikitana acatto lalichose ilitu yanara ganiba ainanita ikitana wesse honege wassa fushshinanite.

Heewiso Bi re albi Wole widoonni la niro Sidaamu budira waro Sidaamu ila jirote gede kiiranno Heewiso Bi re albi Wole widoonni la niro.

Tenne karikuleme giddo shotootu rosiisate kaa lanno uduunni woramino Filaashi kaarde fidalla woy qaalla badde woy nabbabbe leellishshanno kaardeet Tenne karikuleme.

arri yannara moolte noo baatto kayiinsoonni footo leeltanni nooha ikkanna, mitte manchono ka'a higge hadhanni noo gede leeltanno yaate .

Woleno togoo coy fooliishsho Hattonno borreessamino garinni coy loossanni coy fooliishsho giddo fooliishsho giddo addi addi qeecha nooha ikkitote anna ama badde huwattanno afi rinno.

bado badotenni Hakkunni gedensaanni xawu hala linyi ka e nabbabbanno gede assatenni bikkinni garote beehamme garo basensa jawaachishinsa amaddu gedensaanni yoote baycho Seennunna labballu taallo beeqqo wodhinanni.

kalaqamiro gobba noori halaale farcidhe niwaawete amado garinni dawaro afoo arrawo xaadisa dandiitanno kalaqamiro gobba noori halaale farcidhe kalaqamiro gobba.

tenne coy fooliishsho giddo ikkitino ikkito tenne dhagge giddo noohu woy assooti itate badooshshu ittu ise Sidaamu daga giddo noohunna xaa yannara ikkitanna iti kayinni isiraati.

Tenne misile aana laeemmo woyte leelanni noo'ere aane noo garinni xawiseemmo. La'anni noomorri doogote aana harranni noo manni leelanni nooe.

Tinni aleenni leelittannotti babaxxittinno garinni loonseenna biiffe leelittanno misile maa leelishshanno woy xawisannori maattiya yinummoro danu danunkunni woroonni sagale nootti leelittanno

Konne Qollee ga ninannihu Birra soodihunni godo le hanaffanno baycho kolbote kayinse Ammajje agani geeshshaati Konne Qollee ga ninannihu Birra soodihunni godo le hanaffanno.

Kunni daadano wayi foonchi qooxeesira loonsoonni muronna laallo lae mayi kunni qooxeesi baalaho togoo looso loonse biifala yee lonta halchoomo.

Borreessate Bude Qoonqote amaddino qaalla niwaawete giddonni Lollonganna Duu rama hansanni fushshino Borreessate Bude Qoonqote amaddino qaalla niwaawete giddonni Lollonganna Duu rama.

Kunni doru bushinni loonsoonni minni uduuneeti Kone uduune angate ogimma horoonsi'ne loonsoonni ikanna konne uduunnicho amanyootunni horoonsira hoongiro mulenni hiiqame ba'ano.

tini lowo geeshsha biiffannoti dancha gede biiffanno footo danchu kaameerinni haa'noonniti qooxeessa biiffannoti tini kultannori maatiro seekkine la'niro biiffannota faayya ikkase kultannoke misileeti yaate

Gaambooshu hara yaamamano, gambooshu harati yaa mite amaale heedhuro gashanchu woyi songafinichootu hasawaho woronni heedhano harunsasinenisa woshite qaale eesatenni hasawa asitanowaati

qaallannita eote fiche hiittoonni uynanniro kuleemma ona Loonseemmo macciishshe qaallannita eote fiche hiittoonni uynanniro kuleemma qaallannita eote fiche hiittoonni uynanniro.

Woye badalcho mayima biifanno lowo geeshsha biifanno laalichooti yaate Kuni laalichi duuchu laalichinni roore baxisanoho yaate konnira lowo horo noosiho

Qaallannita Addaarro Fiche Loossinanni Looseemmo ki ne kunni woroonni noo Techohu umi rosinke qaallannita qaallarra lawishshu garinni addaarro fiche addaarro fiche aate.

Teene miislera loowo kiiro noonsa maanoti addi adxi akatii noonsa maani miitu camelira nootana haatono kaamelu duuqa hooginotta leelshanno gaarunno noo.

Afuu Jirte yaanno uminni Zennebe Cassihunni qixxaawino maxaafinni rosoho daqiiqa ikkanno garinni woyyeessine haa noonnite Afuu Jirte yaanno uminni Zennebe Cassihunni.

Tenne misile aana noore borroteni xawiseemohu aane noo gariniiti. Kunni borrote aana leelanori maati yiniro sase gaarerra woroinni muuze leeltanno.

Tini muro lowonta baxxissanno konnira baalunku winxxummoro lowo geeshsha danchaho tini muro baxxissanno ikkollana kayinni mulese noo haqqe lowonta giwissanno

Kuni misilete aana leelano dargi gooramo woyi tulaame base ikitanna tene misilete aana leletano tulaame baseni wayi woro ige dirani no.

Teene miisleranno lanemohuu sennu koatee ekkitnotati danisiino kolishshonna workee lawanohaa ekkana esinno uula woronittana hoorosinno addi addi jilarra hattono baxerrira hasinanniho.

hiittoonni ha runsinanni keennanniro ha rinshote aantera massa gooshsheho ikkitannota kaimuniita guma guma hedo wodhate Irkishshunni qaaqquullu umonsa dandiite loossaano deerra iillishate suutunni asse Gooddisa wondanchishiishate Geeshshu marichonna mageeshshi roso rosiisa.

Lawishsha agurtanno qaalla garunni babbadansa la anni hasiisanno garinni taashshinsa Lawishsha agurtanno qaalla garunni babbadansa la anni hasiisanno Lawishsha agurtanno.

Tini misile kulittanno garinni rosaannotte maxxaffatti mittu mittunku yaatte. isinno egennotte buicho gidossi duunnanitte nooho , iso xiinixallittanni rosaanno gumaamma ikkittanno yaatte

Mitto barra Doonqi Laalono seenne ofoshshiisha busha bude Kalaa Kaawiso huxxa huxxi ranni ikkitinota rosu mine afidhino egenno ledo hee reenna daynohu danna saoottoe yee amadisiisse xawissu.

Dancha gede ikkitte kalitte noo hayiisso giddo bire alibbi wari manni angateenni yaanno mitte anga calatenni qasinno kinchootti woy sumudaatti

Dogote iima uurrinsonni kaameella jajjabba hogowo hogobbe mitu qoqqowinni wole qoqqowo tayse hara dandiittano hogowu kaameellati lawishshaho buna hogombeti xa hee'nonihu.

kowicho nooti aliidi misile lowonta biifinse haa'noonniti qooxeessano dancha ikkite la'annohano baxissanno misile leeltanni nooe ini misile lowonta biifffinnote yee hedeemmo yaate

Meyatinna labbayi manni mittu hogowi kaameelira hogowame woy gufenna mitu uulla dado baayidhino manchonni ledo ikke hogowamara woy gulufara mare uurre noowaati.

misile tini aleenni nooti lowo horonna lowo tiro afidhinote yaa dandiinanni konnira danchu kaameerinni haa'noonnite biiffannote tini misile dancha ikkase buunxanni tini kiboordete huuro aanno uduunneeti yaate

Addi addi dani sumudinni egenshiishsha loonsanniri giddo bete awuraami hospitaale yitanno borro borreessine worroonniwa woroonni hige sasu goommi bajaajeno no

jawu manni badhesiinni hige ofollenna uurre noowa mittu jawu anni ammante anna lawannohu umosi xaaxire angasira guluphannore amade uurre no adawu agaraanchino no yaate

Nabbawa daqiiqa Meessi Co imma Looseemmo Meessi co imma yinanni woyte umu ani dananchinni kayse lekkate qubbe geeshsha nabbaweemma ona seekkitine ha runse.

Kunni dargi seensilu woyi biinfilu uduunne horoonsi'ne biifinsoonni dargaati konni dargira Manu gangalatara daano. Konne darga biifinsoonni gari lowo geesha ase baxisano.

Ha'lalado dikkote hara, koni hari gido lowo dadalaano afantanno kuriuno babaxino dani dadalo dadalitano, konirano hira hidhate hasire daano mani hasirinore afira dandaano

Looseemmo Hornyaamo Rosicho yitanno ani nabbawanna ki ne la atenni ha runse Looseemmo Hornyaamo Rosicho Looseemmo Hornyaamo Rosicho yitanno ani.

tini leeltanni noo misile maaati yiniro biifinse danchu kaamerinni haa'noonnita leellishshanni nonketi xuma ikkase addi addi akata amadaseeti yaate konnira biiffanno misileeti tini mancho maxaaxeessa dada'litannni no

Kuni manchi itiyophiyaho jajjaba gashshaanno giddo mitto ikkanna daga gambooshshe assitinowa coyiiranni nooti leeltanno misileete su'misino getachewu reda yaamamano yaate

konne bayicho mitte meyaa beeto umose fajjatenni mitte ama mundeete xe'nenni reyaa dinose yaanno qali garinni mundeese uytanni noota ikkitanno.

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinsille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote konnira dancha gede assine haara danchate

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinfille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote xa tenne yannanni togoo footo haara danchate booharanni mereershshinni mannu hare hose fulanni noowe

Konne darga leelannonaddi addi uduunichu dani leelanno kuni uduunichi addi addi biinfilira horonisinaniho koni uduunichi leelanno base addi addi garinni seekine agara hasiisanonke

Lowo lowo geesha biifano mini mana anna ama qaaqo kuri sasunkuni goce misilete aana leelanonteni gefe lowo geesha biifanono yaate.

Arooreesu woradi majo fayiimmatte mini agarooshi xaawa ikkasi sidaamu nna amaaru affinni borreessinoonni borro ikkasse kulittanno. Hoowette gidoonni minu nna mannu leelittanno

kowiicho mannu maa assanni nooro la'nummoro minu aana qalame buuranni nooti leeltanno dana waajjo ikkite leeltanno anera tini mannu kiiro shooleho

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinsille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote kuni adawu agaraanchooti yaate

Kuri sagale addi addi danita yaano ikkado bisoho iibbille uytannota miqicho maala qulxu me lukkuwu maala baaqeela kaajjishshannotanna dhibba gargartannota afi ra hoongiro bisu jaawannonna dananchu shaalanno.

Kuni la'neemohu bayiridi yoote mine ikkinotta woronni sumudi woyi malatinni buuxxa dandinanni, bayiridi yoote mini manu kiphame mariha ikkiro halalancho yoo aano

tini leeltanni noo misile maaati yiniro biifinse danchu kaamerinni haa'noonnita leellishshanni nonketi xuma ikkase addi addi akata amadaseeti yaate konnira biiffanno misileeti tini

Kunni illete leelani noohu sidàamu budi uduune uddire noo meenttoti hakiino sa'eena gonfa uddire angasa xila amaxe mule mule uure no.

tenne misile aana noorina tini misile biiffanno garinni babaxxinno daniinni xawisse leelishanori isi maati yinummoro akaafu, qalacotte gucha, qotto nootti leelittanno yaatte

Isayyo Borreessa daqiiqa Odeesaancho borro borreessineemmo yannara ikkitote aante ikkito ikkitino Looseemmo darganna yanna hattono misilaano qixxeessineemmo aantetenni woratenniiti Isayyo.

kuri aleenni leelitanno ooso umi dirimi rosi mine rossanni noore ikkitanna hattonni addi addi roso rosanni afantanno rosaanoti. amanyootunni rossanni afantanno.

Qoleno hibbo xa mihura dawarannohu Agi daga yiiro Agummo shuushshe shuqune siibba mure siitta gure mine ya wonshe insa mine onche yiihu gedensaanni xa mihura dawaro qolanno !

Nabbawate Albaanni daqiiqa Addi addi mitiimma noonsa heedhuro hasiisanno garinni kaa linsa Nabbawate Albaanni daqiiqa Addi addi mitiimma noonsa Nabbawate.

Kuri misilete la'neemo manooti goba gidoyidininna gobayidinni dage gamba yitinoreti, kuni alibise siqqo anga amadinohu waajuleho baara widini dayinorira ikkewore oddeesanoha lawano

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinsille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote xa tenne yannanni togoo footo haara danvchate

Kunni manchi afantino Annuwa woyi gashaano gido mitto ikanna kunni manchi udire biife noonna konni kunni manchi umu badaawa hoogoomesiro kawiinni roore biifano yee halchoomo.

Mitte mini maatteti insano biifanona baxxisano darrigga haqubbate woronni gamu offolitte gamu uritte nooreti shoolu labbali qaaqquluna amanna annu noo

Lamu labbayhunna sase meeya manna ikkino manni goowa sidaamu budu uddiuunni giddonni mitto ikkinoha suxxe woy xaaxire waay gamira mitu anga kaayse mittu widira hige la"anni noo mannaati?

tini leeltanni noo misile maaati yiniro biifinse danchu kaamerinni haa'noonnita leellishshanni nonketi xuma ikkase addi addi akata amadaseeti yaate konnira biiffanno misileeti tini

Laalima Mini Looso Loggita egennamino dargi woy Garamba lagi su ma Sagalete Dana Gafa yitanno Gutu su mi kayinni mittimmatenni giddonni tonne su muwanna gurduwa heedhannore mitteenni woshshinanni hassine fushshitine daftari.

kuri aleenni nooori dana duuchu gari misile leeltanni nooe haanju bicu duumu mereerimu ille lawannorichira aanaho nooti leeltanni nooe anera konnira lowo geeshsha baxissanno misileeti

Tenne tenne xa mo horoonsi re lawishsha aana huwattinokki Atoote doogo tayisse sa ara ha runse Tenne tenne xa mo horoonsi re lawishsha aana huwattinokki Atoote.

Tinni seeda doogo hawaasi quchuma eesitu doogo ikitanna tenne doogo aanna sasu makeenninna doogote qacera sasu manni haranni nooha ikanna kunni manninna kaameeli hajansa hadhanni nooreeti?

Loossinanni Layinkita goommuwate giddo ayyare aleenni noo marro wo mase la nanni Loossinanni Layinkita goommuwate giddo ayyare Loossinanni Layinkita goommuwate.

dancha gede biifinse loonsoonni minira gobaayidosi huxxa qorqorrotenni huxxine haanjanna bulla kuula afidhino qalame buurroonnita ikkase anafnnite albasiinnino doogo bushshunniti no

tenne basera noori kalaqonna qooxeessa ikkanna , kuni qooxeessino lowontanni biifadoho, hattono babbaxxitino muronna laalo kayiinsoonniti fulte haanjidhe biiffe noote.

Tini leleitanoti newtworikete yinanita ikitana horroseno manna mannu ledo babtitino bayicho heedhe keerenisa iko babtinore hedonisa ku’u koira kulitano dogotti.

Itiyophiyu gobbanke giddo turiste marte daa"attano base duucha nooha ikkanna kuli lowiddaannu galadi kayii afamannohu itiyophiyaho afamanno lowiidi ilaali giddooti.

kuni leellanno qaaqqi minensa noo siitora hayisso tuganni afamannoha ikkanna saada manchi beettira lowo horo uyitanno. adonna buuro afi'neemohu saadatewiiniti.

tenne basera beettu lowontanni hojjaameessa ikkinohu nafara uurre footo ka'anni nooha ikkanna, kuni beettino sidaamu budita isikerbe goowaho wodhe nooho, hattono isi'ra badhenni sidaanchu mini no.

kowiicho aleenni misilete aana noori maati yine titire kulliro babaxino dani woy kuuli nooti biiffanno misile leeltanni nooe anera tino intanni timaatimetewe

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinsille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote konnira dancha gede assine haara danchate

Addi rosiisaano addi hasatto roso hiittoonni rosiinsanniro qajeeltinori noo rosi mine ikkiro insawa shiqqi yite loosa hasiissannohe Addi rosiisaano addi.

sase xumuulu seeni baraho jelibu giddo ofolle saseniti mittu danni jaketa udire afamanoha ikanna kuri seenira badheenni ethihopiyunnihu sicci afamano.

Qaali suude Babbada daqiiqa qaale qaali suudu deerrinni Looseemmo babbadde borreessitanno yannara qaalu kayinni qaale qaali damattenni baddanno gede assatenni suudeho qole badanna la e.

Sidaamu daga baalanti sidaamuniha diru sooro ayaana ayirisate baalau afooho tuiraaancho wodhe sidaamu bandeera albaani wodhe gudumaalu gidooni noota leelishano.

ani dawaro qolanna Bi re annikki gondooro diiginoha ikkara la ine hasiisanno garinni taashshidhe ani dawaro ani dawaro qolanna Bi.

Jeefote hakko geerrinni qolte Xaate mannu ha re Bolaale tire gonfa hirikki qachaho qeexaa lo yiteenna mannu dayno Side baoonkehe budikki raga higanno !

Adanech abebe yaamantanno shawa woyi adisaabu quchumu hashaanchoti adanechi abebeti dancha looso loose quchumase danchu garini biifise loosinoti lowo geesha hagirisisanote

Tima awokafotenni safeho wore shiqinshooni, tene sagalr duucha woyite soodo qurisete horonsiranno fuuchu manni konirano sidaama lowo geesha eggenanitino sagaleeti

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinsille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote konnira dancha gede assine haara danchate seennu biso buudhannoti leeltanni nooe

Tenne misile aana noore borrotenni xawisummoha ikirro kunni aane noore leelishano. Hakunno tinni misile seedanna haqqenni diwantinottaa gamoojaame baato xawissanno.

Rosiisaancho uurrishshunna dawaro eemma o nena xa mote malaate garunni horoonsi ransa taashshidhe Rosiisaancho uurrishshunna dawaro eemma Rosiisaancho uurrishshunna dawaro.

Tini misile maa leellishshannote togo biiffinoti yinummoro tini. addi addi kuula amadde nooti dancha gede assine kaamerunni haa'noonniti baxissannota ikkite leeltanno misileeti

Kuni haqqete hunda afamannohu rosu mini kifilla ikkitanna gobbanni rosisancho fulte xullote uurrite no. roso ronsiha ikkiro lowo egeenno afi'nanni.

tini lowo geeshsha biiffannoti dancha gede biiffanno footo danchu kaameerinni haa'noonniti qooxeessa biiffannoti tini kultannori maatiro seekkine la'niro biiffannota faayya ikkase kultannoke misileeti yaate

tini leeltanni noo misile maaati yiniro biifinse danchu kaamerinni haa'noonnita leellishshanni nonketi xuma ikkase addi addi akata amadaseeti yaate konnira biiffanno misileeti tini

Balaxe umo amaxxannonna qolonsara ilka dhooqanna ani nabbaweemma jobbola dire shura gowanno Balaxe umo amaxxannonna qolonsara ilka Balaxe umo amaxxannonna.

Looseemmo Danchate tenne coy fooliishsho konni albaanni su mu giddo ikkitote anni waaliyu yaannoho Looseemmo Looseemmo Danchate tenne coy fooliishsho.

Su mi ledaano nabbabbanno yannara nabbawate rankensa woyyeessate Looseemmo wo naaltanno gede assinsa Su mi ledaano nabbabbanno yannara Su mi.

tinni lanemmo missile qaaqullu roso xinxallitanni nootta leelishanno. Woleno kolle imaansanni koorentte cabbicho uyitanni afantanno hakkininno sa'e meya rosanchonno niwawwe beqqitanni leellitanno.

Xa tenne missile aana la'nara leellanno gede assine kayiinse worre hee'noonniri buunxe la'nanni woyiite leellishshanni noori ninkera shoole kolishshonna duumo koatte xawissanno.

kowicho nooti aliidi misile lowonta biifinse haa'noonniti qooxeessano dancha ikkite la'annohano baxissanno misile leeltanni nooe ini misile lowonta biifffinnote yee hedeemmo yaate federaallete hasawi baychooti

fannenna Teelo Sase Asso Asso Sase Teelo fannenna lamu manchi gonfa qodhite seemma uddidhe urde huxxaho irkisse hasaabbanno Loggiti Gabbiso !

tenne misile aana noorina tini misile biiffanno garinni babaxxinno daniinni xawisse leelishanori isi maati yinummoro mannu kaaliqi mine heere iso magansirranni affammanno

Loossinanni aantete coy konni woroonni shaete fooliishshuwa nabbaweema o nenna aana shiqino koranna guma mimmitu macciishshitine koranna guma baddine ledo mageeshshi geeshsha xaadannoro kulle e.

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinsille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote konnira dancha gede assine haara danchate mannu xeenu giddo loosanni nooti leeltanno

Qaallate Xiinxallo ani loosummo garinni daqiiqa maxaafi ne giddo aana noo lawishsha Qoonqote tuqqo xaadisa ane ledo loonso Qaallate Qaallate.

tenne base lowontanni biiffinota ikkitanna, gangalantanni qooxeesaati yine woshhsi'neemmoha ikkanna, duuchu manni ofolle gangalatanni no, hatttono giddo biiffanno haqqe kayinsoonniti fu; lte biinfilleho ikkite no.

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinfille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote xa tenne yannanni togoo footo haara danchate kaameelu mannu lowoha ikkironna harannowi heeriro iillishshannowe jawaate

niwaawete amado garinni aante noo xa mora dawaro qaalunni kulle niwaawete amado garinni aante noo xa mora dawaro niwaawete amado.

Ayyarete burquuqamanni manchi borreessate bude agadhitine beettira gawajjo iillitannosi Ayyarete burquuqamanni manchi borreessate bude agadhitine beettira Ayyarete burquuqamanni manchi borreessate.

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinsille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote konnira dancha gede assine haara danchate

Bandoonni Konne qaale saleedu aana borreessinsa damattenna qaali suude rosaanote saleedu aana borreessite mitto mittonka tittirtanni sa n anni yaannoha ikkanno Bandoonni.

tenne basenni mannu xisamiha ikkiro mare owaante afi'ranno base ikkitanna, su'masino alemi xagichu mine yine woshshi'nanniwaati, konni albaannino mitte beetto hadhanni afantanno.

tini aleni leltano misile maa xawisawisawote yiinumoro. kuuni manchu calichisi offole noo. angasira bire amade noo albasinni jawakurse noo qoleno lamenka midadoni huuro goti asano uduunichi noo.

Dubbu saada addi addi horo uyiitanno iseno addi addi gariino daa'tara daanno manni tenne saada la'anno woyiite addi addi e'o aanno

tenne basera lowontanni biifino garinni musiliimete amma'no harunsitanno mannooti mittimmatenni footo ka'anni nooha ikkanna, iimahono sidaamu budita isikeerbe wodhite nooreeti.

tenne misile aana noorina tini misile biiffanno garinni babaxxinno daniinni xawisse leelishanori isi maati yinummoro simi kaariddete nna wiizu aanna heeranoha ikkassi xawissanno

Konni lowo geeshsa baxissanno minira babaxino dani daddalo daddalanni base ikkanna woroonni babaxitinno muronna laalo aleenni juuse anganni nna sagale intanni mini no.

beettu umoho kooffinya wodhe waajjonna kolishsho kuula afirino jakkeetta uddire kolishsho bolaalenna kolishsho ko"atte wodhe no badhesiinni hige kinchu jawu no yaate

Konne darga addi addi seesu uduunichi leelanno konne uduunicho addi adfi basera wodhinanni wodhinanni basenno goowaho ikko angateno wodha dandiinanni

Baadiyyete omolcho irkisinsa boosonni fushshine saanete qorete woy qeeqqalo xalta Waasunni duwame qixxeessinanni omolcho sagale buurisame cuukkame aleenni noo garinni.

Jeefote hakko geerrinni qolte Xaate mannu ha re Bolaale tire gonfa hirikki qachaho qeexaa lo yiteenna mannu dayno Side baoonkehe budikki raga higanno.

Tini rosatenna rosiisate hayyo kaa litannohu haaro looso loossanno woyte umonsa addata lexxitanni hadhanno gedeeti Tini rosatenna rosiisate hayyo kaa litannohu.

kowicho nooti aliidi misile lowonta biifinse haa'noonniti qooxeessano dancha ikkite la'annohano baxissanno misile leeltanni nooe ini misile lowonta biifffinnote yee hedeemmo yaate doogote aana budu uduunne uddire noo manni leellanni nooe

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinsille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote konnira dancha gede assine haara danchate tini kuwaasete yaate

tenne misile aana noorina tini misile biiffanno garinni babaxxinno daniinni xawisse leelishanori isi maati yinummoro qaaqqullu angatte kaasse godo'lanni afammanno

tini maa leelishshanno yaannohura lowonta biiffanota misile xuma gede assine haa'noonnita leellishshanno misileeti kaameru danchunni haa'noonni lamboe biiffe leeeltannoqolten lowonta baxissannoe halchishshanno yaate

Kunni illete leelani noohu agani agattoti su'mise qidusi goorigisi yine woshinanni qoleno aano horro giddo mitte agate horro aano iso loonsonihu...

Daddalu addi addi horo amddinoho giddosi aano horo addi addi e'o afirate lowo geesha danchaho koni daafira daddalo sekine daddal'la hasiisanno

Dhagete ikkito aante Dawaro Umo Qarqaraho noo seenni gudisi re Mama Daadurrete olliiraati Dhagete ikkito aante Dawaro Umo Qarqaraho noo seenni.

Dikko tini dikko me`u dikko ikite leeltanoha ikkana tene me`u dikora insano haamatu noo gedde buuxo asinooniha ikanna misile seekite kultano.

Rosaanote amado egennaa misiisate doogo hoogitto a ro miteekkite kifilete cee maaleeyye ikkite rosate halcho hooggara dandiitanno Rosaanote amado egennaa misiisate doogo hoogitto a ro miteekkite kifilete.

sagale hurbaaxinanni mine ikkinohura sasu manni ittara qixaabbanni nooha ikkanna, mittu kayinni sagale shiqishanni noohu leelanno. kuni mini jawa gede biifanno.

Haqqete, haqqe manchu beetira lowo horo uyitano haqqe hooguro manchu heerate kaayo shiimate korikatunno haqqete yaa murote yaate muro manchu beetira horo uyitano

Kuni lelano wayi lagagho yinaniha ikana kuni lagino imidinni wooro higge dirani afamano. Kuni lagino woy waayino rore yanana faffatete yinanni.

Meyaa beetoti danasenno damibete biifanotena baxxisanote iseno mama urite noote? Umo labbalu gedde asitte maayira mudhitinotte? Maayirano gudurisidhu? Maganu maarose

Minu giddo irki'ne badhe hinge gelefate ofollate injesine loonsoni mini uduune woyi barcimati kuri kuri loonsanni woyte duucha uduune karsine loonsanni.

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinsille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote konnira dancha gede assine haara danchate

Kunni illete leelani noohu galani mineeti kunni mini aana horro giddo mitte galate iso loonsonihu babaxitino uduuniniti woyi siwilaniti hakiino sa'eena...

maxaafu manchi beettira aannao horo baete ikkollana tenne yannanni mannu babbaxino coyii sutame hosanni maxaafa nabbawanni dileelanno bashsho gede .

tini leeltanni noo misile maaati yiniro biifinse danchu kaamerinni haa'noonnita leellishshanni nonketi xuma ikkase addi addi akata amadaseeti yaate konnira biiffanno misileeti tini

noonte hi hagiirre qussinanninna Togo noonte hi hagiirre qussinanninna Togo Togo qussinanninna hagiirre hi noonte yitanni Diru kaayyaataamo ikko ne !

kuni adhana adhamate barra marranni gede biifinse loonsoonni dargi leellanni nooe anera waajjo baycho ikke lowo geeshsha baxisannoho lowonta wombarantenni ikke

kowicho nooti aliidi misile lowonta biifinse haa'noonniti qooxeessano dancha ikkite la'annohano baxissanno misile leeltanni nooe ini misile lowonta biifffinnote yee hedeemmo yaate tini maashine printe assate horoonsi'nannite

kowiicho mannu buna fushshe dadda'lanni nooha ikkanna, kuni bunino xaalla iillinoho leo ikkanna, mannu kone buna doogote hage hiranni afamanno, woluno muuzenna awukaado lawinorino hee'ranna.

Konne darga duunooni agatto addi addi horo uyiitanote tini agatto yanna sa'anokki gede dancha basera worre seekine qorophine agara hasiisanonke

tini lowo geeshsha biiffannoti dancha gede biiffanno footo danchu kaameerinni haa'noonniti qooxeessa biiffannoti tini kultannori maatiro seekkine la'niro biiffannota faayya ikkase kultannoke misileeti yaate

Tinni miisile leelishanhu maanchu beeti miitu miitu maani haagiru yaanara hooronsirano aanganoreti kuunino weynne yiinanita ekkitana biilkaxete woorani aanganiwete biirckote woorani .

mannu woy seennu biso ga'nanno shitto amade noo manni lellanni nooe anera supermarikeettete afantannote tini togooti biiffannoti ise qolte danchate foole.

Teene miisile lellishanohunoo addi asse biifano caabichi nootana miinana haatono haayiso nootana haakicho caalinanitti kooleno mootore maanuno noota daanbete biifado bayichotti.

konne bayicho noohu afantino gashshaanonna annuwaho yine woshshi'neemmohu giddo mitto ikkanna, su'masino taggese chaffo yinanniha ikkanna, kolishsho suufe uddi're no.

Kuni la'neemohu doobbicho ikkinna kuni doobbichi lowo wolqa noosiho dubboho afantanno saada giddo lowiidihu isooti konnira lowontanni waajishanno Hattono qiissa'ne la'neemmo woyite qiisa'ne lowontanni qarrissano mineno giddottanno qiisa'ne lowontanni giwissanno lowontannino qarrissannote

tenne base seensille woy biinfilleho yine woshshi'nanniha ikkanna, roorenkanni togoo biinfille woy seensille loonsannihu adhamme heedhuro loonsanni garaati, wonabareno lowo geeshsha biiffannote.

Lamalate Rosi Umo Doogote Danora Umo Assinanni Kaa lo Barru Rosi Amado qubbichikkinni kissanni leellishinsa Qaali suude Xaadisanna Babbada qorophiweelo yaanno qaale ikkanno.

Tenne misile aana noore borroteni xawiseemohu aane noo gariniiti. Kunni borrote aana leelanori maati yiniro hodhisaanchu kaamellinna minni kaamela leeltanoe.

Korkaatuno keere haa ra hoongiro minshoonnihu woy gibbo noohu gede assine la nannihuraati Korkaatuno keere haa ra hoongiro minshoonnihu woy gibbo noohu gede.

Labbaahunna meyaate Qorke assatenni worre seendilli seentimeetire ikkanno Geedimonna buuda afidhino Labbaahunna meyaate Qorke assatenni worre seendilli seentimeetire Labbaahunna meyaate.

aleenni noo Addi addihu taraawanno dhibbi marro qoltine nabbabbine aante hee rannokki qarqaraati aleenni aleenni noo Addi addihu taraawanno dhibbi.

Tini raqaxxo labbe leeltanonketi misilete aann muuziqu uduune ikite leeltano yaate insano duucha ikite lowo horo uyiitano huuroteno jaaseteno wolurinino.

Xa tini missile xawissanni noohu ninkera tuudante noota harammaaddanna seeddaanna haqqe, shiima minenna hoomboonni hoowe, shiima guunjonni amadamino gordonnasiwiilunni ale qolle sunfanni uurrinsoonni siwilla xawissanno.

kuni babbaxinore amadisiisate horoonsi'nanni maragacaho yinanni uduunnichooti dana haanja kuulaammohho siwiluna lakistete akati noosiho yaate kuni kayi heerona baxisannoho lowo geeshshana

Tenne misile aana noore borrotenni xawisummoha ikirro kunni aane noore leelishano. Hakunno tinni misile mitte siito itisaanni nooha mitto qaaqo leelishshano.

Kunni manni dogoote qacera uure babbaxino muronna laallo dada'lanni no. Konne darga mannu umosi woyeesate loosanni noo gari lowo geesha danchaho.

Fooliishshote Guulcho Itophiyu Gaxigalla Fooliishshote Rosi Hexxo Tenne Fooliishsho rosi gedensaanni Qaali suude babbaddenna xaadisse Su munna gurdu badooshshe coy qaalla nabbabbanno.

tini misile lowo geeshsha baxissannote la"ate injiitanno woy la'ne ronsannire lowore afidhinota ikkite shiqqinota ikkitanna tini misilera tittirsha hasidhanno ashaangullittete aana uddisiinsoonni uduunneeti.

tini leeltanni noo misile maaati yiniro biifinse danchu kaamerinni haa'noonnita leellishshanni nonketi xuma ikkase addi addi akata amadaseeti yaate konnira biiffanno misileeti tini

Tini sagale babatitinorrichinni qixesanitinota ikitana insano; buddena, qaamattote raganni dinicha, shanna, quniqqumado shanna, missira, baribareno woleno kurri lawannore gidosi amadhinoha ikana tini sagaleno lowo manimateno woliqqa uyitanote.

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinsille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote xa tenne yannanni togoo footo haara danvchate

Awaashi baanke tini baanke xaa yannara duucha katama higge ha"la'litanni afantano baankeeti yaate tini baanke uuyitano horo lowo geesha faayate

Niwaawete Gedensiidi Huwate taysa hasiissannokki widoonni tayse daqiiqa sa anno woyte dano iillitanno Niwaawete Gedensiidi Huwate taysa hasiissannokki widoonni tayse daqiiqa.

Tini hincilalote yinanni uduunchoti siwiila lawano bacichinni loonsanni mannu alba lairate horonsirano mannu caale fiiteni xawise leelishano kuni uduunchi horosi fayyate.

Doogote aana loonsoonni gargaraancho Kuni duucha wote busha doogo aana loonsanni haragaru Dana ikkanna kaameelu qoleno xexerisu hattono boonu giddora e'e manna goddaasanikki gedeeti

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinfille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote xa tenne yannanni togoo footo haara danchate

Kuni misilete la'neemohu, tini misile budu uduine udidhe bina xorishitanna leelishanno, ayee woyiteno buna xarishinanni woyide manu budu uduune udire xorisha hasisanotta rosisano

batinyisaanote lawishsha aleenni la inoonni eema onna ha runse lawishshi garinni konni woroonni noo coy Mitte lame sase shoole tone fooliishshuwa giddonni batinyisaanonna xibbe w k l deerrisaano kiiro baddinanni leellishshe.

kalaqanno qooxeessa ikkite adddi addi kalaqo gidose afantanno darga ikke leellanno tini lowonta faayya ikkitooti konnira kalqonna qooxeessa amada hasiisanno

Mannu baatto umate bushsha honqooratenna hattono haqqe bocate horonsirano uduunni no yaate. Rooru uduunni kayii mittu garii guxamono uduunneti yaate.

Kaame duuchu alba makiinu zayiite wodhikki hare dafanno. Kaamelu mitte hinge bikkine zayiite worriro mitto barra woyi lame barra hosiisa dandaanno.

Xa tenne missile aana worroonniri buunxe la'nanni woyiite leellishshanni noori ninkera tuamino waa, xawishsha aara coyoiranni noo mancho, babbaxxino hoccinni biifinsoonni mine, minu iima worroonnita biinfillu uduunnenna huuro sayiisaannore xawissanno.

Nabbawate Albiidi Huwato nabbabbanno yannara daqiiqa mommodiweello nabbawansa ha runsi nabbawa nera albaanni Kifilete giddo nabbawate mitiimma niwaawete umonna misile la ine aane heedhanonsa heedhuro kaa linsa.

misile tini aleenni nooti lowo horonna lowo tiro afidhinote yaa dandiinanni konnira danchu kaameerinni haa'noonnite biiffannote tini misile dancha ikkase buunxanni

Kuni mati yinumoha ikiro hanja muro noo darga ikasi bunxana Kuni mati yinumoha ikiro hanja muro noo gede Kuni dargino bifadoho

tini lowo geeshsha biiffannoti dancha gede biiffanno footo danchu kaameerinni haa'noonniti qooxeessa biiffannoti tini kultannori maatiro seekkine la'niro biiffannota faayya ikkase kultannoke misileeti yaate

Adawu agaraancho uddanosi garuyi uddirinohu madirakete kae uurre no. Afiisirano huuro naggi assano uduunnicho amade no. Albasiinni higge computer no.

Rosaanote barcimi biddi yaa hasiissannohu baalanti hasaawu aana taalo beeqqa dandiitanno garinni ikka noosi Rosaanote barcimi biddi yaa hasiissannohu Rosaanote.

Kuri doogote aana leellannori intanni sagale ikkitana tenne sagale su'mino asambusa daddalanni baseti. Kawanni hige haqqe uulla no. mereeroho mitore rainsanniit siwiilu mixaashshoti. meya beetto alba kawa higge uurrite no.labbahu alba ka'a hige uurre no.

Mitte wedellite beetto umose sidaamu budiha amaxite uddanono sidaamu bidita udidhe umisera albaa ilku nooha usudhite albaseno badhe higge uurrite no.

tini maa xawissanno misileeti? qooxeessisera may leellanno? tenne aana leellannori hirranni waasa abbe noo mannaati kuni leellanni noohu waasaho yaate.

duuchu su'mi agato noote giddo tini kaajjado agatto ikkitinoti su'mase xajjete yianniti bililete giddo worre danchu garinni dirroonnita anfannite yaate

Kuni mati yinumoha ikiro labalu lekate woxitano koate woyi danasi bifado udunicho afirina'nniha ikasi bunxe afanna qoleno huwata dandinemo yaate

Ilaa'lame baato, goba'nkera lowoti ilaa'lame baato no, tini baato kalaqo ikkite hatte baato aana manu mi'nenna miinjire heerano, kuni mani akawawenihha baato'nsa gara buuxanno

duuchu dani egenshiishshi noohu giddo dijjitaale ayiimmate kaarde tele birrete hajajje yitanno borro amaaru afiinni borreessinoonnite addi addi misileno kayiinsoonnite yaate

Tenne misile aana noore borroteni xawiseemohu aane noo gariniiti. Kunni borrote aana leelanori maati yiniro umoho gutta goowaho sidaamu qollo wodhino manchi coyiranni leelano.

Rosaanotewiinni luphi yite sa ino mimmitunniwa nabbawa borreessanna dawaro beeqqa dandiitanno tinino ledote nabbawa kaayyo uytannonsa Rosaanotewiinni luphi yite sa ino.

kowiicho haammatu manni poletikunihu leellannoe hakkuri giddo abiyi ahimedihu topiyu gashshaanchi leellanni nooe isi manchono woy galte midaadosi leeltanni nooe

Ammanama yaa mimmitoho woy Dawaro miilu miilaho noosi dancha laooshshe Woshsho su ma Gutu su ma leellishanno akataati woy aadaati yaate Ammanama.

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinfille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote xa tenne yannanni togoo footo haara danchate

Kuni waajjo saammuna ikkanna horosino roore woyite manchi betti biso hayishiranno woyite xure kayisanno konnirano bisis biifadonna baxissannoha ikkanno yaate.

Jaanjiweello, jaanjiweelu baatote aaninni afi'nanni laalicho ikkanna isino babaxino xibira xagichimatte horonsinnanni hakiinino sae sagale loosinnanni qimame gido worate horonsinanni

Geedimonna Qorke Xaadisannori Badannonsari hojja geeshshaati muxxe ikkitino ayirro ikkanno saadati Geedimonna Qorke Xaadisannori Badannonsari hojja geeshshaati muxxe ikkitino ayirro.

kuni aleenni leellanno kameli babbaxinno jillara ikko addi addi qixxawora hattonni mitte meyaa beettonna labbaa wedelichi adhammanno yannara gangalatate horinsi'nanni kamelati.

Danchate heedhuro hasiisanno garinni xaano hattoota wole coy fooliishsho kaa linsa mitteenni loonso Danchate heedhuro hasiisanno garinni Danchate heedhuro hasiisanno.

tenne basera noori agatto ikkanna, tini agattono dinbissannokkite, tenne agatto su'mi koka-koolla ikkanna, hattono woroonni ashagamino waa worre hee'noonni baseeti.

tini misile lowo geeshsha baxissannote la"ate injiitanno woy la'ne ronsannire lowote afidhinota ikkitanna tini leellishshannonkeri la'nummoha ikkiro tini misile hawaasi lekkate godo'le xawooti woy ostaadiyeemete.

kowiicho aleenni misilete aana noori maati yine titire kulliro babaxino dani woy kuuli nooti biiffanno misile leeltanni nooe anera tino manchu dada'lanni noohu leellannoe

Tenne misile aana noore borrotenni xawisummoha ikirro kunni aane noore leelishano. Hakunno tinni misile haanja jakeetta uddirinoha mitto beeto xawissanno.

Tenne misile aana noore borrotenni aane noo garinni xawiseemo. Tenne misile aana leelanni nooerri masaara tokkossanni nooha mitto mancho xawissanno.

Kuni mati yinumoha ikiro hanja muroni babaxino daninina ragini intani sagale woyi sagali comishatenna bifisate horonsine'morich ikinota bunxana qoleno lame yaate

Loonseemmo Lowo geeshsha danchu garinni kayinni qaalla qaali loonsoommo Loonseemmo Lowo geeshsha danchu garinni Loonseemmo Lowo geeshsha danchu garinni kayinni.

tini leeltanni noo misile maaati yiniro biifinse danchu kaamerinni haa'noonnita leellishshanni nonketi xuma ikkase addi addi akata amadaseeti yaate konnira biiffanno misileeti tini

tini maa leelishshanno yaannohura lowonta biiffanota misile xuma gede assine haa'noonnita leellishshanno misileeti kaameru danchunni haa'noonni lamboe biiffe leeeltannoqolten lowonta baxissannoe halchishshanno yaate

abbe ayidde wolu Ani yiteenna abbe ayidde wolu Ani Ani wolu ayidde abbe yiteenna agure gudannoe yaanna anenku ane dayommo !

Tenne misile aana noore borrotenni xawisummoha ikirro kunni aane noore leelishano. Hakunno tinni misile afoo fa'ne nooha waajo doobicho xawissano.

Kuni manchi misile loosanni afamano, tene misilenno mancho loose manchi bisi kifile boreesani nootta borreesano boronni buuxo assa dandinanni, ku'u kayini mulesi uure wolere daa'atani no

Rsn Way ha ranno qooxeessira shumate so ro taashshitinanni borrote ofollatenni burquuqamanno Rsn Way ha ranno qooxeessira shumate so ro.

Kuri leellannori uddi'nnanni uduunne ikkanna insano mitu waajjonna kolishsho dana afirinno uduunne misile udidhe noota leellishanno. kuni uduunnino lowo geeshsa baxissanno.

Masinara dare giddo shuqune iimaho waa dunanni kaabbade qoropho assina biifinse muro awabba hattono laalo loosi'nanni gari giddo mittonna hasiisano hayyoti.

Kuri egennantino gashshaannooti kuri gashshaano qolte mannu daafira mixo gobbate daafira mixo hakkiinnino sa'e babbaxxitino egennonni massagganni afantinoreeti gashshaanote yaate.

gibbe hoodete xaxxa lite Rosu mine seennu fultanno woyte Beeddakko arrassannosere qaagganni badheegge caaqqi caaqqi Bujjuure Hanni maaxxootina kulie yitanni hadhanni Huluullante ba inoti Beeddakko Ballo ama ya !

Konne darga leeltanno manooti budu maganna magansidhani leeltanno tini budu maganna giddose addi addi horo uyiitanno daafo ise mannu seeke ayiirsanno

Mannu ganba yee miteeni ofole sagale sagalani itano baalu alba alba xaade itani noota xawisanonteni gedde misilete aana lane buunxoomo.

Qoonqote Tuqqo Xaadisa Loossinanni Looseemmo Konni woroonni qoonqote tuqqonni Techo umi rosinke qoonqote tuqqo borreessinoonire xaadissine qaale kalaqqine xaadinse qaale nabbambanni gara nabbabbe.

qaalla garunni babbadansa nabbabbanno la anni sodhinowa taashshinsa qaalla garunni babbadansa nabbabbanno la anni qaalla garunni babbadansa nabbabbanno la anni.

Tini misilete aana leeltani noo rosaano rosaano rosu minira hadhani nooha ikana mitu kayini ille noosikihu masagiranore angara uyineenasi masagirani rosu minira harani noo.

tini aleni leltano misileni maayi leelano yinnumoro. sagale korentete daka'ne loosi'nani uduunichoti. ise horo qamato losirate ise miticho lame disite woore horonsi'nani.

misile tini aleenni nooti lowo horonna lowo tiro afidhinote yaa dandiinanni konnira danchu kaameerinni haa'noonnite biiffannote tini misile dancha ikkase buunxanni

Kunni seesu uduunnichooti. Konne seesu uduunicho angate, goowaho, macatenna angate wubera wodhine seensanniha ikanna kunni seensilu uduunni biifino gara lae mayi wodhola yoomo.

minenna biirote horonsi'nanni uduunni giddo roore yanna manna hasaawisate injiitanno basera worrannihu xarapheezzu biifadunna wonabare ofollinanniti nootewa badhensaanni hige duuchu uduunni no

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinfille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote xa tenne yannanni togoo footo haara danchate

tini maa xawissanno misileeti? qooxeessisera may leellanno? tenne aana leellannori baadiyyete qooxeessaati kuni qooxeessino lowo geeshsha hosate ikko lalunni galate kaa'lanno.

Tinni illete leelitanni nooti miyaa beettoti tinni Beetto uurite lamenta kiiserra angase wodhite no hakiino sa'eena mittu qotirra borisa suxite no.

Kuni babaxitinno odoo kullanni woy mannaho iilinshshanni woraqata ikkanna, lawishshaho kowicho woraqataho leellannorino manchu, hijaarra, dodanshote godo'le godo'litanni noori wolluno konne labbannor no.

Lawishsha ani lawishsha alba albba eemma o nena seekkitine ha runse Lawishsha ani lawishsha alba albba Lawishsha ani lawishsha alba.

tini leeltanni noo misile maaati yiniro biifinse danchu kaamerinni haa'noonnita leellishshanni nonketi xuma ikkase addi addi akata amadaseeti yaate konnira biiffanno misileeti tini

Lamu diri geeshsha hawaasi quchumu gashshoti hundanni gashshe saino sidaamimate sirinya amaxino joga gashshaanchoti xa yannara kayinni looso hakkoe ittinsenna agure no gedeti.

Lowo quchummi giddo mannu dada'lanno noohu nna adawu agaraanno giddo nootti uuritte leelanni noohu affammanno yaatte xaanno teenna misile aanna

Umo asse ani Waaliyanna Cilaada nabbaweemma o nena maxaafi ne giddo la atenni ha runse Umo asse ani Waaliyanna Umo.

tenne misilete aana leellanni noohu gobba woy itiyophiyaa gashshino gashshaancho ikkanna su'masino dokiteri abiyyi ahiimmedi yinanni jawaatanna egennotenni lophino massagaanchooti.

Tini mosilete aana leeltanni nooti saaxine woy biffe ikkitanna qoleno tini biffe mittoricho maaxirate hattono daheessirate qollonfe harate lowo horo afidhinote.

tini lowo geeshsha biiffannoti dancha gede biiffanno footo danchu kaameerinni haa'noonniti qooxeessa biiffannoti tini kultannori maatiro seekkine la'niro biiffannota faayya ikkase kultannoke misileeti yaate

Tene misile aana leelanni nooerre aane noo garinni xawisate wonaaleemmo. Leelanni nooerre borrotenni xawisummoha ikkiro soqaamanchu yaiqob yodoruhu anga micro phone amaxxe noohu leelanoe

Borreessitukkinni ofoltino Danchate kayinni hattenne heedhuro la atenni borreessitanno borro giddo horoonsidhinoonni borrote gede jawaachishinisa Borreessitukkinni ofoltino Borreessitukkinni ofoltino Danchate.

Muro addi addi horo uyiitanno muro uyiitanno horo giddo addi. addi sshale. giddose heerate ikko babaxitinota baadi xagga. heerate lowo horo uyiitsano konne darga seekine korophine agara noonke

Niwaawete umonna misile la ine aane Niwaawete giddonni fultino xa mora daannore heddinanni miilla ne ledo dawaro qola Niwaawete umonna misile la ine aane.

Tenne su'mi maatti? Baatto hiittotte? qaettenso doogotte? Maa asittanni nootte? akattu hiittoho? Dannu maa lawannoho? Moyichohonso saadate? intaayihonso? di intanni?

Sayikkita harancho fultinotanna gatamarranni hee noonni xawisanno xawissanno gede malaate doogo aana oonfanni hee noonniha ikkiro leellinshanni Sayikkita harancho fultinotanna gatamarranni hee noonni.

Tini misile maa leellishshannote togo biiffinoti yinummoro tini. addi addi kuula amadde nooti dancha gede assine kaamerunni haa'noonniti baxissannota ikkite leeltanno misileeti

tenne saanera noohu timaho yine woshshinanniha ikkanna, kuni timino badalatenni loonsoonniha ikkanna, mannu itanno gede saanete iimaho worre hattono awukaado lende abbinoonni.

tini leeltanni noo misile maaati yiniro biifinse danchu kaamerinni haa'noonnita leellishshanni nonketi xuma ikkase addi addi akata amadaseeti yaate konnira biiffanno misileeti tini

misile tini aleenni nooti lowo horonna lowo tiro afidhinote yaa dandiinanni konnira danchu kaameerinni haa'noonnite biiffannote tini misile dancha ikkase buunxanni

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinsille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote konnira dancha gede assine haara danchate buuro korinshanni hee'noonni

Qooxeessinkera noo ishine amanyootunni Qarqaru Agarooshshe gamba assine giiranna huna qooxeessanke co icha assitanno Qooxeessinkera noo ishine amanyootunni Qarqaru Agarooshshe gamba.

tini lowo geeshsha biiffannoti dancha gede biiffanno footo danchu kaameerinni haa'noonniti qooxeessa biiffannoti tini kultannori maatiro seekkine la'niro biiffannota faayya ikkase kultannoke misileeti yaate

Tene misile aana leelanni nooerre aane noo garinni xawisate wonaaleemmo. Leelanni nooerre borrotenni xawisummoha ikkiro dana gurdu kuula afidhini Gitare leeltanni nooe.

tee basera lekkate kaase godo'litanno godo'lano kaase godo'late albaanni kaasete xawo e'e footo ka'aani nooha ikkanna, insano mimmito labbanno uddano uddidhe nooreeti

tini maa leelishshanno yaannohura lowonta biiffanota misile xuma gede assine haa'noonnita leellishshanno misileeti kaameru danchunni haa'noonni lamboe biiffe leeeltannoqolten lowonta baxissannoe halchishshanno yaate

Macciishshate Albiidi Huwato daqiiqa Misile Seennu Hore Ga nanna Loonseemmo Ficheete ayyaani barra mannu deerru kayinni ani deerrunkunni addi addi godo le godo lanno.

tini lowo geeshsha biiffannoti dancha gede biiffanno footo danchu kaameerinni haa'noonniti qooxeessa biiffannoti tini kultannori maatiro seekkine la'niro biiffannota faayya ikkase kultannoke misileeti yaate

tini misile lowo geeshsha baxissannote la"ate injiitanno woy la'ne ronsannire lowore afidhinota ikkite shiqqinota ikkitanna tini misilera tittirsha hasidhanno ejjeetichu misile kinchunni loonse worroonnite.

Nabbawa aleenni noo qoonqote tuqqo xaadisse marro qoltanni nabbabbanno gede daqiiqa assi Nabbawa aleenni noo qoonqote Nabbawa aleenni noo qoonqote.

tini misile lowo geeshsha baxissannote la"ate injiitanno woy la'ne ronsannire lowote afidhinota ikkitanna tini leellishshannonkeri la'nummoha ikkiro tini misile seennu ko"atteeti gufichu ganannokki gede kaa'litannonke.

aanche su mi togoo coy fooliishshuwa loossanno gede kaa linsa aanche su mi togoo coy fooliishshuwa loossanno aanche su mi.

Aleenni niwaawete giddonni Mereeri fushshitinoonni ikkito aantenni shoole coyi foliishsho borreesse Aleenni niwaawete giddonni Mereeri fushshitinoonni ikkito aantenni shoole coyi.

kalaqunna qooxeessunni afi'nanniri giddo haanja baatto waye foonchi noowa dirranna leellishshanno mulesi dubbunni amadantinoti haanja baatoo no aleenni higge haqqeno no

Egennaa misa Shiqannohu afuu jirte rosi shotte ba annonsa heedhuro Roore hekki yaanno assoote uyinsa aatto rosiishshi mittu dani gano afi rinoha ikka noosi.

Konni garinni garu dawaro macciishiishshantenni uminsa dawaro afidhanno doogo leellishshanni kaa linsa Konni garinni garu dawaro macciishiishshantenni uminsa dawaro Konni.

danchu garinni Aanteteno woroonni noo nabbamboommo huuro ne qaalla fiche miilla ne ledo hasaabbe danchu danchu garinni Aanteteno woroonni noo.

tini leeltanni noo misile maaati yiniro biifinse danchu kaamerinni haa'noonnita leellishshanni nonketi xuma ikkase addi addi akata amadaseeti yaate konnira biiffanno misileeti tini

Tenne misile aana noore borrotenni xawisummoha ikirro kunni aane noore leelishano. Hakunno tinni misile ofolte gidde meemisitanni noota mancho xawissanno.

aleenni loossininte gede onte darbu malaate garunni horoonsi noonni coy Danchaho aleenni loossininte gede onte darbu aleenni loossininte gede onte.

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinfille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote xa tenne yannanni togoo footo haara danchate kuni awukaatote duunne hee'noonni

Babaxxittinno garinni biiffe aleenni hige leelittannotti tinni misile lelishshanori danu danunkunni isi maattiya yinummoro buncho hunduururitte leinnotti afanttanno yaatte xaanno koye

aleenni nummo lawishshi Qaagishsha Nabbawate aana mitiimma aante coy fooliishshuwara afidhinoreno kaa lo asseemmo woroonni xuruura worroonni qaalla ganyi aleenni.

Kuni misilete la'neemohu, oritodokisete cheriche woyi maga'note mine ikkasi leellishanno, koninino oritodokisete ama'no ama'nitinori lowo geesha asite harunsitano ama'noti yaate dandinanni

Mitto barra rosiisaanchinsa gedenna mimmitinsa ledo huluullo woy Sidaamunniha keere haa nanni amanyoote gibbo noonsa gede assine la nanni Mitto barra rosiisaanchinsa.

Xa tenne missile aana la'nara leellanno gede assine kayiinse worre hee'noonniri buunxe la'nanni woyiite leellishshanni noori ninkera lame lekkaha kolishsho koatte xawissanno.

kowiicho aleenni misilete aana noori maati yine titire kulliro babaxino dani woy kuuli nooti biiffanno misile leeltanni nooe anera tino